Afantino gashaanonna annuwa:-Afantino gashaano yineemmori hitooreetti afantino gashaano mamaro mamaro gashshite sa'inoreetti annuwanke kayiinni hitooreetti

Adawu agaraano yaa hiittooreeti adawa hiikko gari agarrayi adawa agartawoori hittoo mannotaati

Biifisa hiitto assine biifinsayi? Biifaahu hiittoorichoti? hiissine biifinsoyiiho biifaahu? Biifadu hiittooho

Ko'atte mama loosantawo ko'atte mayi loosaawo ko'atte mamiicho loosantawo ko'atteehu